Omuhingi ari omu ruhanga omu musiri gw'omuceeri nayongyera embibo y'omuceeri ahu gutaramezire obu yabaire nahinga omu kubanza.

Abantu b'ekyaro bashutamire ahansi bariyo nibarya emere barikugirisa engaro n'abaana baabo bashutamire ahansi bariyo nibarya nibabareeba.

Embata ey'omu maizi ayemereire aha rubaju rw'ekitsitsi ekiri omu maizi erimu neyonga amaizi

Abakazi b'ebyaro bari omu katare nibaronda esente. Omu sefuriya, omu sefuriya omu yateekamu kyamushana. Ahari ariyo naasiika zaamuhogo kwenda ngu atungye esente, orubaju orwa kuriya n'orutookye ahandi hariho abantu

Omutsigazi w'omubaizi ari omu kibira naashara emiti kwihamu embaho emiti egyo nagisharisa akasimeeni ngu agicwe omu buchwekacheka obu arikwenda

Omwanya ogu harimu oruguuto haihi n'oruguuto harimu amaju hariho nana omurongooti ahaiguru hariho ebicu birikwiragura birikwenda kureeta enjura Kandi hariho n'emiti n'eyamba omu kureeta enjura

Akatare k'eby'okurya by'abantu harimu ebyozi, wotameloni, eminekye, vakedo biri ahansi y'ekibunda. Abantu harimu abakazi babiri n'omwishiki omwe aha rubaju hariho akatebe.

Omutsigazi w'omubiri gurikwera, ajwire akasaati nana akakwanzi omu maraka ashutamire omu matooka aha mubiri gwe aha mukona ataireho tatu y'akame kakwitse ecupa omu ngaro

omukazi ajwaire ebirahuri n'engofiira ari aha mudaara gwe oguriho wota aha oguriho enyaanya, mukene, zaakaroti n'ebindi bintu bizingire omu ka omu budeeya na bataahi be bari aha rubaju rwe bari aha mudaara.

Omwanya ogu emotooka zirikweteraniramu zikatwara abashabaazi omu myanya yaabo ahu barikuba nibaza nari nibaruga

Omwana y'omwishiki ari aha rubengo naasa oburo kwihamu esaano eyokuteeka obushera nari eyokugoya oburo. Oburo tibirimu muhogo kureka n'oburo bwonka.

Omukazi aine omwereere we w'omwishiki. Bombiri bakomire amashokye. Omukazi aine akashaho k'okutamu ebintu, ajwaire ebirahuri. Ari ariyo nahwehura omwana we ekihama.

Omujubi akwitse iroobo erikutega ebyenyanja aha mugyera gw'amaizi aha rubaju rw'omugyera hetorirweho emiti erikureeteta enjura yagwa bwanyima enyima y'emiti okwe hariyo ebibare ebirikutonya amaizi.

Abatsigazi babiri babajubi bari omu nyanja omwe ariyo nateekamu ekitimba omu maizi kukwata ebyenyanja owakabiri akwaitse orwiko naateera amaizi ngu bakaabona dayirekishoni y'okutooramu

Omwanya ogurimu ebyombeko ebya kanyina gwetoroirwe enguuto ei ahu emotoka ei zikuraba zaaba nizigyenda kutwara abantu omu maka gaabo.

Omuhingi aheekire embomba erimu omubazi ogw'ebihingwa ariyo naafuhirira ebimera bye kubirinda kurwara nari kutunga obukooko.

Abantu bari aha kiroore kya Isuzu. Bari omu, bari enyima aba abamwe ba bariyo nibatwara abantu kubaiha omu mwanya ogu kubata omuri ogundi. bariyo nibafuruka n'abeeka yaabo.

Eka y'omuntu harimu amaju abiri gashaakinze ebinyaatsi ahagati y'embuga hariho omwana gw'embuzi n'emuti muraingwa n'abaana bashatu n'edomoora.

Omushaija ajwire empare ngufu, ashutamire aha ntebe ariyo naayogosha ebitimba, eby'okuzaanisa omu goora y'omupiira nari eby'okuteega ebyenyanja

Abaana babiri bari haihi na piki omu senta beetererize kuteeza ekishuushani barikureeba omu kamera omwe ayekomire ekiziga omu maraka.

Omutsigazi aine eishokye ajwaire akakokoro ke arikwetambira oburwaire oburikurabira omu mwonya ahakuba naaza.